Methano ndika otamu monika oomeme taya hoogolola oohi ndhoka ya kwata. Opo yedhi tule muumbamba wa yoolokathana shikwatelela kuunene wadho nkene dhili.

Methano ndika otamu monika iithitukuti , mpoka pena ongolo noonduli . Iinamwenyo mbika ohayi liwa woo kaantu onyama na ohayi nana aatalelipo okuza komahala ga yoolokathana.

Methano muka otamunika omusamane a londa membakumbaku ndjoka ahala apulule pehala mpoka yakune po iilikolomwa mbyoka aakalya naakwanezimo ye nenge naakwanezimo nenge ya kala ndithe

Methano ndika otamu monika o pipe yoplastic onene ndjoka ya enda mokati koshikunino na oya tsuwa oombululu odhindjidhindji opo omeya ga wape okuza mo pipe go ga shashe iimeno.

Methano muka otamu monika ondama, mutu mu na okukala mu na oohi ndhoka hadhi munwa na ehala mutu olya li lye ya okupatululwa kaanambelewa mboka ya za koAgriculture.

Opuna oonete dhono hadhi longithwa okuyula oohi, opo dhi vule okuzamo momeya. Ohadhi kala dhina uumbululu uushona opo oohi oonene kadhi pitemo, ohadhi etha ashike uuhi mbono uushona owo wupitemo.

Methano ndika otamu monika iithitukuti mbyoka yili pokamulonga nenge tutye pothiithiya , mpoka ya tsakanena yeya okunwa mofuka yawo molwaashoka , apeya olyo ike ehala lilipo lyoku mwina iinamwenyo ayihe nenge lili popepi .

Methano ndika otamu monika oombaka dhi li pamwe dha gongala mpoka dhali tadhi li ka. Oombaka ohadhi kala nee momeya tadhi yogo ethimbo alihe, thimbo limwe tadhi ya komutunda dhe dhu uve po ombepo.

Ethano ndika otamu monika aantu yakamutumba ketungo konima kwayo okuna oondama dhomeya netungo lyongulu lili konima yondama. Moondama muka omuna oku kala mwa siikililwa omeya.

Methano ndika otamu monika okandjambona taki itula omavi kombunda

Methano ndika otamu monika oondundu ndhoka dhili mombuga, nuumwidhi uushona wa kukuta mboka wa sa molwashoka mombuga kamu na lela omeya ogendji na ihamu lokwa lela kehe ethimbo ohamu lokwa owala omapita.

Methano ndika ota mumonika omulonga ngoka nguna omeya taga tondoka, naOmulonga nguka oha gu tondoka mutu kehe ethimbo momvula nenge ha gu tondoka ike pethimbo lyomvula opuwo no tapu monika iimeno yaziza pesha dhomulonga.

Otuna iinamwenyo oyindji muuyuni muka . Otuna ondjamba yomeya ndjoka hayi kala owala momeya ohayi vulu woo okuzamo etayi yi konima yiihwa.

Okashina kokupilula evi, opo likale lina oonkondo. Uuna omuntu taka kuna iikunomwa ohayi kala yina oonkondo.

Methano ndika otamu monika ehala moka aantu haya kayoga. Uuna ya ka talelapo nenge yeli pehala lyomapashiyono, mpoka hapu futilwa iimaliwa yontumba uuna taya ka landitha pehala ndika.

Methano ndika otamu monika omulumentu goomvula dhopokati. Ngoka eli ta gumu oondjuhwa manga tadhi li iikulya yadho nenge ngoka eli ta tala omayi ngoka ga valwa koondjuhwa.

Omulonga ngoka guli pooha noondeyina dhevi hoka haku kalondwa kaanona taya ningi omaudhano gayoolokathana ngaashi taya ningi omathigathano gokulonda pombanda yoondeyina.

Methano muka otamu monika omuntu eli pehala mpoka pwa kunwa iikwamboga. Na ota monika afa ta tekele nenge ta teya iikwamboga oshoka oya adha ethimbo lyawo lyoku teya. Yo yiye moma landithilo nenge yakalye.

Methano ndika otamu monika aamati yeli yatatu nomusamane nenge tutye yane mboka yeli ya tsike okameno pehala mpoka pwali pwambugala nenge pwali pwaanasha uumeno.

Mefano ndika otamu monika oshilando nenge ondolopa yontumba tayi adhikwa moshitopolwa, moka hamu vulu oku adhikwa oombelewa dhomaludhi gayolokathana moka aantu taya vulu oku ka konga omakwatho.

Methano ndika otamu monika uumeno uushona mboka wapita koshi yuunete uushona Na otawu monika wuli momwaalu omushona nawa molwaashoka itawu vulu okukala mumwe shinene shaashi otawu vulu okusa po.

Mefano ndika otamu monika uumeno wokoofalama mboka wa kunwa nelalakano lyoku landithwa kaa kwashigwana. Molwashoka owa kunwa wa longekidhwa kawushi mboka hawu mene komvula.

Iimeno mbyoka ya kunwa yi li momikweyo kohi yothayila ndjoka hayi monikile opo yi koke tayi endelele.

Ongandu ndjoka yeekama hayi kala momeya ,nayo oyili yanika oshiponga , uuna yeku kwata ihayi ku etha ,oyina okuke ku dhipagela momeya moka itovulu okuza we.